Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe anyigba henɔ nane wɔm. Ɖeviwo nɔ egbɔ henɔ ekpɔm. Ɖevi eve dzeklo ɖe anyigba. Ɖeka nɔ anyigba eye ɖeka hã tsi atsitre ɖe egbɔ nɔ akpa bubu aɖe kpɔm.

Ame geɖe wole ƒuƒoƒe aɖe si dze abe kuteƒe ene. Aɖaka le afi ma. Ŋutsu aɖe dze klo helé nyɔnu aɖe ƒe asi henɔ akɔfam ne nyɔnu si le avi fam la.

Waste le agba ʋɛ̃ aɖe me, abladzotɔtɔ woame etɔ̃, koklozi, sabalatsotso, makaroni, gbe hã le edzi, atadi kple tsitɔ hã la edzi. Watsea dzani ŋutɔ.